Ntsu eve aɖewo le eŋu dram ɖo, ɖeka bɔbɔ eye ɖeka dze klo, ame si bɔbɔ la nɔ nɔvia kpɔm, eŋu ʋi aɖe hã le megbedome na wo, ame si dze klo la lé gakpo ɖe asi eye ole eŋtsidɔ wɔm.

Ame hatsotso aɖewo le mɔ la ŋuti, ame woame etɔ̃ do awu ʋi eye ame ɖeka da ta ɖe mɔ la dzi. Ame susuawo lé mɔ ɖe asi.

Amehatsotso aɖewo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. Masɔmasɔ aɖe dzɔ eye Kpovitɔwo ƒoʋlã wo le avu lém. Ŋutsu aɖe do awu ʋii ɖe dzi eye wòlé aflaga ɖe asi. Kpovitɔwo ʋe ŋu ƒo ʋlã wo.

Sukuvi aɖewo ƒoƒu ɖe xɔ aɖe me agbalẽ la le kplɔdzi nawo fuu sukuviwo do awu ɣi wonɔ agbalẽ la wo xlem woɖo agbalẽ la ɖe drɔwo me ƒoxlawo